Kasuwa a kai maki dole, wannan kirari ne wanda ake wa kasuwa saboda kowace kasuwa ta kasance dole ne ya zamana cewa akwai masu siyan kaya, akwai kuma masu saida wa a wajan. Saboda kasuwa ba ta kasance wa ta zama kasuwa sai an samu irin waɗannan harkoki, akwai masu zuwa su sai kaya, akwai masu saidawa. Kasuwa ta rabu rabo biyu ko uku, ana iya ganin kasuwani akwai na jahohi wa'anda ake zuwa daga wata jaha a ɗauki kaya a kai zuwa wata jaha a saida. Akwai kuma kasuwa wanda ta kasance ana ɗauka ne daga wani state jaha kenan akai zuwa wata jaha, sai kuma kasuwan da ake zuwa a sai kaya daga wata ƙaramar hukuma a saida zuwa wata ƙaramar hukuma a saida. Sai kuma akwai kasuwan da ake zuwa a siyo kaya daga wata ƙasa akai wata ƙasa a saida. Wannan sune ire iren kasuwanni wanda suke a cikin kasan mu a Najeriya ko kuma allal misali ana iya samun kasuwa wanda take a karkara, wanda ita kasuwa ce da ake sayarda kayan noma da abubuwa wanda kuma za ka ga cewa runfuna ne a cikin kasuwan. Akwai kuma kasuwanni wanda suke su kuma na zamani ne za ka ga cewa ana harkokin kasuwanci kuma rumfunan ko kuma a ce shaguna ne ke da kwai ginannu. Wanna yanayi shi yasa dole dole musan cewa akwai kasuwa wanda take ta zamani akwai ta gargajiya wanda kuma su ba gine gine bane a kasuwan. Dole ne ya zamana cewa kasuwa sai an samu wa'anda ke yin aikyuka a wajan, kana a ce an yadda da wannan ya zamana cewa ta zama kasuwa, saboda wasu na zuwane su yi aiyuka a wajan a sallame su. Wannan shi ne yanayi na kasuwanci wanda ake samu a cikin ƙasarmu Najeriya. Dole ne ya zamana cewa akwai harkoki na kasuwanci a koda yaushe a cikin kasuwa kuma ya zamana cewa akwai wainda ke zuwa su yi aiki a biya su, shi yasa ake kiran waje da kasuwa in an samu irin waɗnnan mutanen.

Mata iyayen mu, mata abun riritawa, mata sarakan ado, mata duk gidan da ya kasance babu ku, babu gida. Duk gidan da ya kasance kuma akwai ku shine gida, domin mata sun kasance wata halitta ce da Allah ya halicce ta wa’anda ya kasance koda yaushe suna a cikin ado domin kuma su Allah ya halicce su masu son ado ne da kuma kasncewa cikin ado a koda yaushe. Domin zamansu a cikin ado, shine ke tabbata cewa mace ta cika mace. Idan ka dubi wannan halitta za ka san cewa ta kai mace domin in ka duba daga sama har ƙasa ta wanku ta yi kyau abun burgewa ga wanda ya kale, ta da wanda ma bai kalleta ba zai san cewa wannan ta kai mace idan aka gaya mai ababen da ta sa a jikinta. Na farko ta sa gwaggwaro a kanta, ta ɗaura shi ya ɗauru. Kuma kana ta sa warwaro a hannunta ga kuma riga ta sa abun burgewa domin sun kasance su mata abun ksancewa ne ko da yaushe a cikin ado kuma su mata iyaye ne ga al’umma. Ana kuma son su kasance masu ado a koda yaushe su kasance kuma abun burgewa masu zama a cikin gidan iyayensu in kuma sun girma ya kasance an masu aure sun zauna da mazajensu domin su kasance masu kula da mazajensu da kuma ‘ya’yayensu a koda yaushe.

Ɗa na kowa ne, kuma yaro ya kasance rayuwar shi abin tallafawa ce, domin yar abin tausayi ne a ko da yaushe yana buƙatar a tallafama rayuwar shi domin inganta shi tun daga haihuwatai har zuwa fara tafiyan shi, har zuwa ya kai munzali da zai shiga makaranta. Idan ka diba yaro, tun farkon haihuwan shi har zuwa lokacin da zai fara tafiya, yana ko da yaushe a ƙarƙashin kualawar mahaifiya, domin ita ce ko da yaushe take kula da yaro, take a tare da shi tun daga shayar da shi har ya zo lokacin da za a dinga tatata, yana tafiya yana faɗuwa, yana tafiya yana faɗuwa, har ya zo matakin da zai dinga kama wani abu yana miƙewa, yana tafiya yana faɗuwa har ya kasance ya tsaya da ƙafafun shi. Idan ya tsaya da ƙafafun shi ya fara tafiya, zai kai matakin da za a dinga cewa a’a, bari, zo, yaka, tsaya, zo, tsaya, haka har a tabbatar da ya iya tafiya kana a kai matakin da za a hwara koya mai Magana. Daga ƙarshe har a zo matakin da za a kai shi makarantan nursery, daga nursery kuma za kai shi zuwa firamare, lokacin nan za a san cewa eh yaro ya fara bunƙasa, ya fara girma, ya hwara kai munzalin da za koya mai wasu abubuwa na rayuwa.

Gida ya ƙone. Meye wannan kalma ke nufi? Tana nufin gobara. Idan aka ce gobara wani abu ne wanda ya kasance yana aikuwa dalilin anoba ta wuta koda ace wutan wanda ta kasance ta lantarki ko ta murhu wadda ake sanwa da ita. Amma da alamu zamu ga cewa wannan gida ne na karkara, wanda bamu tsammanin cewa wuta ce ta lantarki, amma bisa ga abubuwan da yake haddasa wuta, ana iya cewa harda wannan, amma idan muka diba zamu ga cewa ɓangayen duk gasu nan sun ƙone sun yi baƙi, itatuwan sun zube, sun ƙone sun zama toka da sauran abubuwa wanda suke na amfanin gidan duk sun ƙone, saboda annoba ta wuta data faru a gidan. To ko tayaya zamu ƙaucema faruwa da annoba ta wuta? Dole ne mu kaucema annoba ta wuta ta hanyar yin amfani da sharuda wanda aka gindaya, ya zamana cewa mai gida yana kashe dukkan wasu abubuwa da suke amfani da lantarki yayin barci, ko kuma wutan murhu ce ta sanwan abinci ya zaman cewa an kasheta dukkanta an tabbatar da cewa koda garwashi ɗaya ne ba’a bari a kuɓɓe ba kafin a kwanta barci, da sauran abubuwa wanda suka kasance masu kama wuta da sauri an janye su daga kusa da inda ake dafa abinci, madafa kenen. Ko kuma ya zamana cewa anyi taka tsan-tsan wurin lamura wa’inda suka kasance, na wasa da wuta, kaman yara ƙanana wa’anda ka iya cinar wutar su je suyi wasa da ita, ko kuma sauran al’amura wa’inda suka kasance na yau da kullum.

Cunkoson ababen hawa, suna faruwa ne a yayin da ake gabatar da wasu bukukuwa, bukukuwan sun kasance na ƙarshen shekara ne, ko kuma bukukuwa ne a lokacin da ake bikin sallah, ko lokacin da ake bukukuwa na al’umma ko na al’ada, wanda ya kasance ana samun cunkoson ababen hawa akan tituna, wanda suka haɗa da mashina da mutane masu tafiya ƙasa. Mafi yawancin lokuta, cunkoson ya fi faruwa a lokacin, bayan lokaci, ko kuma acikin gari wurin kasuwanni inda mutane ke sana’a, yana kasancewa wurin ya cunkushe da ababen hawa. Mafi yawancin wani lokaci masu kasa kaya kan hanya, wani na iya tsayawa zai sai kayansu, sai ya kasance ya matse ma hanya, hanyat ta kasance babu wani inda mutane za su wuce sosai, sai ya kasance motoci sun taru a wurin da ababen hawa, yana kawo cunkushewan hanyoyi masu saide-saide akan hanya. Suna kawo wannan cunkushewan hanya ne sabidda mafi yawancin mutanen dake tsayawa siyan kayansu da kuma waɗanda suke wucewa, suna jawo cunkoson ababen hawa alokaci bayan lokaci acikin gari.

Gonar rogo wannan gona dai ana iya ganin ta gata nan ta ba da yabanya masu anguwan gunin ban sha’awa, ana shuka shi ne ta anfani da iccen shi idan aka saro sai a jajjera a cikin ƙasa yau da gobe ana ba shi ruwa sai ya zamana cewa ya kama ya fito ya ba da yabanya masu kyau, domin shi rogo ya kasance abu ne yadda ka ga misalin doya idan aka zamana cewa an sa cikin ƙasa, ana ba shi ruwa har ya zamana cewa ya fitar da itatuwa gwargwadon yadda itatuwan ke girma. Gwargwadon yadda za ka riƙa tunanin yadda kasan yake ya yi girma har ya kai ga munzalin shi watannin da aka ba shi domin girbe shi, idan aka zo girbi to ana tonawa ne ƙarƙashin ƙasa, ana kwaso ‘ya’yan shi kaman misalin jijiyoyi, idan aka saro shi aka fiddo shi, shi ne sai a gani ya yi sai a kawo buhuna a zuba domin a kai kasuwa ko kuma akai kamfuna inda za a sarrafa shi zuwa abubbuwa na amfani. Shi dai rogo ya kasance abu ne mai amfani a jikin mutun wanda zai kasance an sarrafa shi, an yi wasu abubbuwa na yau da kullun wanda za su gina jikin mutun, ya kasance sun ba mutun kuzari. Rogo ya kasance abu ne wanda ake noma wa ana mai noma na rani ana mai na damina, ya kasance abu ne mai kyawun gaske mutun ya dinga taammuli da shi, yana cin shi, yana ƙara girma, yana kuzari domin abu ne me gina jiki.

Mutane suna da ire ire na kalan al’adansu a ɓangaren sarauta. Sarauta ita ko kuma shugabanci wanda ya kasance na gargajiya ana kiran shi da sarauta ko kuma a ce shugaba wanda ya kasance a ɓangaren al'umma tai. Ya kasance yana yin shiga wanda ya kasance shigar shi ta kasance ta sha bamban da wanda gama garin mutane suke yi. Wanda zai sanya hula kalan ta shi daban, ko kuma ya sanya warwaro, ko murjani, ko wani abu wanda zai kasance ya bambanta da sauran mutane. Wanda za a gan shi a matsayin wanda adon shi ya fi na kowa tsada, da kuma sa kayayyaki wanda suka kasance suna da kyau da kuma tsada domin ya kasance a shugabancin shi akwai abun alfahari da kuma abun birgewa a ciki. Shi yasa kasance suna irin wannan shiga na ban girma da abun nan. Amma kuma sugabannin sun kasance hawan hawa ne, akwai wanda ke gaba da wani. Zai kasance yanayin shigan su da kuma yanayin yadda suke taƙama ya sha bamban da na babban sarki, ko kuma na babban su baki ɗaya. Wanda zai zamana cewa duk in sun haɗu gaisuwan da ya kamata su yi ta girmamawa da kuma nuna isa, da kuma tabbatar da cewa gaisuwa. To ko gaisuwan nan in ka duba za ka ga cewa ta bambanta tsakanin yadda wannan al’adan ke yi da kuma wannan. Shi yasa ya zamana cewa wasu in sun zo za su tsugunna ne, wasu kuma su kwanta, wasu kuma za su zo su sunkuya ne kaɗan, wasu kuma za su ɗaga hannu. Wannan gaisuwan ya zamana cewa tafi wata a ɓangare na al’ada da kuma ɓangare na zamantakewa.

Shuwagabani duk inda suke a kowacce al'umma kowane wuri za ka ga da yanayin irin kayan da suke sa wa na shugabancin su, akwai yanayi na kuma zaman da suke yi a kowane wuri za ka ga akwai yanayi na gine ginansu da kuma fadojin su. Anan za mu ga cewa shuwagabani ne na ƙabilar ibo, ga sunan sun zauna a cikin fararen kaya, kana kuma suka sa murjani a wuyansu, wannan murjani shi ne ke nuna cewa da an gan su an san cewa shuwagabani ne. Saboda ko wane mutane za ka ga akwai yanayi na abun da suke amfani da shi wanda ke nuna alama na sarauta su ko kuma shugabancin su. Yanayin yawan murjani da ke wuyan ka shi ne yanayin da ke nuna cewa kai babba ne a cikin mutanenka. Akwai wani kalan ɗinki wanda suke yi wanda za a ga ya sha bamban da na mutanen su, na mutane wanda za a ga gama garin mutane. Saboda wannan kalan kaya ya nuna cewa su shuwagabani ne da kuma yanayi na wannan kayan na su, wanda ba a yarda wani wanda ba wannan mai mulki ba ko kuma waɗannan wanda ba shuwagabani ba a yarda wani ya irin wannan ɗinki ba na waɗannan kaya. Sai dai ko in ya kasance babba ne ko kuma kuɗi sun kai kuɗi yana da alaƙa da masarauta, shi ne zai kalan kayan da aka ba shi umarni ya yi saboda shi ma yana daga cikin masu sarauta ko ko masu miƙami a cikin mutanen shi. Za ka ga sun a je abubuwan sha da kuma na taɓawa saboda karramawa ga sauran shuwagabani ko kuma waɗanda su ka zo ziyartan su a wurin, domin suma su san cewa e sun shigo fada kuma sun zo wurin shugaba, shi ya sa za ka ga suke aje irin waɗannan kayayyaki wanda za ka ga ake karrama mutane da shi domin suma su ɗan taba.

Madafa ta kasance wuri ne wanda ake dafa abinci, wanda za ga ka ana zuwa ana, ana zama ana haɗa kayayyaki da kuma ruwa wanda za a haɗa wajan haɗa abinci. Idan ka diba za ka ga cewa akwai madafa wadda take ta gargajiya ce wadda ta kasance ba ta zamani ba. Akwai kuma madafa wanda ta kasance ta gargajiya ta zamani. Idan aka diba ta ɓangaren madafa wanda ta kasance ta zamani, za ka ga amfani da gas ne da kuma saura silinda, da kuma murhu irin wanda ya kasance yana amfani da gas ko kuma kalanzir, ko kuma abun da ya shafi kuma murhu wanda ya kasance ya na amfani da gas, ko kuma abunda ya shafi mai wanda ake amfani da shi domin girki. Amma idan ka duba wanda ya kasance madafa ta gargajiya ce ana amfani da icce, ko gawayi, ko kuma murhu na gargajiya wanda ya kasance ana hura wuta ne domin ya zamana cewa anyi girki. Ako wacce mutane ko kuma ko wane yanayi na rayuwa za ka ga ana amfani da madafa tunda abincin nan dole sai an ci za a rayu, shi yasa ko wane mutane suka kasance suna haɗa madafarsu domin su dafa abinci domin su ci su rayu. wasu sun kasance ne suna amfani da madafa ce ta gargajiya, wanda ya kasance icce ne za su yi amfani da shi, wasu kuma za su yi amfani da madafa ce na zamani wanda za su yi amfani da gas, ko da kalanzir, ko kuma da wani nau'in na wanda za su samar ma kansu ƙarfin wuta na wanda za ta dafa masu abinci, koda ace wutan lantarki ce wanda take amfani da wutan nefa su samu su girka abinci domin su ciyar da yaransu. Shi yasa za ka ga cewa mutane ke ƙoƙari domin su samar wa kansu mafita a rayuwan. Idan ka duba za ka ga yaro ne a tsugunne a yayin da yake ƙoƙarin iza wuta yana jiran ruwa ya dahu ko kuma abinda yake dafawa ya dahu.

Tun daga ɗan shekara ɗaya har abunda ya kai shekara sha shida wannan zamu sa shi a cikin ɓangaren yara. domin yaro ya ya kasance abu ne mai mahimmanci mutun ya mallake shi, domin zai kasance yaro yana ƙarkashin kulawan iyaye kuma kana mutun zai samu mai gadon shi bayan ya bar duniya. Amma idan kuka duba yaro wanda yakasance mai lafiya za ka gan shi yana ƙiriniya, yana walwala, yana tsalle tsalle. Amma idan aka ga yaro ya zama dusasa yayi shiru yayi yankwam, za a ce wannan yaro ba lafiya a tattare da shi, zai zamana cewa bai wani walwala, za a sa shi a cikin waɗnda yake buƙatan yaga likita. Shi yasa ko da yaushe mu zama masu siyowa yaran mu kayan gina jiki ko kuma ababe wanda za su ci su kasance masu lafiya. Anan wuraren za ka ga cewa yara sun kasance masu wasanni, kuma masu walwala a lokacin da yaro za a ɗauke shi a kai shi makaranta domin sa shi makaranta ya kasance mai lafiya idan ya shiga cikin ‘yan uwanshi ɗalibai zai kasance yana ƙarƙashin kulawan mahaifa har lokacin da zai kai shekara sha shida ko kuma zai kai shekara sha takwas har zuwa balagan shi shi ne zamu ce ya fara girma ya kai cikin matakin manya masu ya balaga. Ya kai cikin manya wanda za su za a fara diban shekarun shi, kana za a fara kula da yanayin tarbiyan shi har ya kai shekara ya girma ya kai shekara ashirin ko talatin. In ya kai shekara ashirin za mu ce ya zama babba zai tafi har shekara talatin har shi ma ya zamana cewa ya kafa iyalan shi ya zama mutun.

Uwa ce suna zaune a ɗaki da ita da 'ya'yanta, uwa tana zaune ɗaki da 'ya'ya. 'Ya'yanta su uku, wasu maza dukkansu wani na kallon Kudu wani na kallon Yamma wani na kallon Arewa a zaune a daki Kuma kana tana rungume da ɗaya. Daya kuma yana a bayanta, shi kuma ɗayan yana a gefenta a cikin ɗaki suke suna zaune.

A koda yaushe mutun ya kasance mai kula da haƙƙin yara. Mutun ya kasance mai tausayi mai kuma tsoran mahallicin sa. Domin yara sun kasance abun kulawa ce. Bai kamata mutun ya haifi yara ba ya bar su cikin wahala da halin ƙaƙani ƙayi ko rashin abinci, sutura, ko wajan kwana. Idan har yaranka suka kasance a cikin wannan hali, to wannan bai kamata ba kana kuma kana daga cikin ƙalubale, kuma yaran nan idan suka girma suka taso ba za su tausaya ma mutun ba, ko kuma ba za su tausaya wa al'ummar da suka fito a cikin ta ba, domim sun kasance a cikin wahala da halin ƙaƙani ƙani. Idan aka ce yara bai kamata ana sasu aikin ƙarfi ba ko aiki mai wahala su kasance kamar bayi a cikin al'umma. Yara sun kasance ababe ne wanda ya kasance za a tura su a makaranta. A ɗauki kulawansu, a ɗauki ɗawaniyar karatunsu, ɗawainiyansu har zuwa girman su. Domin su zama a cikin mutane masu amfanan al'umma. Amma abun mamaki a yau za ka ga wasu mutane sun bar yara suna ta gararamba a cikin gari, suna ta gararamba a cikin birane da kasuwani domin neman abincin ci, ko kuma sutura, ko kuma abun kashewa. Wannan yara sun zama kamar almajirai kuma sun kasance suna da iyaye. Koda a ce kaga yaro yana gararamba a cikin gari ko kuma a cikin birane ko a cikin kasuwani kasan dai ba daga sama ya faɗo ba, yana da uwa da uba koda ba su a kusa, an kawo su ne duniya domin a kula da su ba a bar su su yi ta yawo ba suna gararamba a cikin birane. Ya kamata muji tsoran Allah mu kula da yaran mu ako ina suke.

A nan za mu ga yara ne suke wasa a ƙofar gida ko a cikin gari a cikin fili. Idan yara suka kasance suna wasa zaka ji suna waƙe suna tafi, suna kuma wannan wasa ne domin sun kasance sun ɗebe wa junansu kewa, kuma kana sun samu nishaɗi. A dukkan lokacin da yara suka kasance suna wasa za ka ga hakalinsu ya koma kacokan a kan wasan nan domin wasa ga yara ya kasance abu ne wanda yake ƙara masu kuzari kuma kana shi ne nuna cewa yaro na da cikakken lafiya. A nan za ka ga sun riƙe wa junansu hannu suna a buɗe fili fili za ka ji suna waƙe domin duk wanda ya kasance bai buɗe ba to za ka ji suna cewa bai kyauta ba, ko kuma suna cewa uwan shi yar kamasho ce. Amma wannan ba suna nufin cin mutunci bane, a’a suna nufin dole ne mutun ya kasance ya buɗa a nan. Zai kasance yaro ya samu nishaɗi domin shiga cikin ‘yan uwan shi, ya kuma kasance mai lafiya ne yaron, idan yakasance koda yaushe yana tsalle tsalle yana abunan, amma idan yaro yai shiru za a san cewa akwai abun da ke damun shi wandan kuma ya kasance haka, to ya kamata a ce a duba shi ko allal misali akai shi wurin wa’anda a ce likitoci ma’abota lafiya su tabbatar da cewa yana nan cikin ƙoshin lafiya. A nan zamu ce kai ya kamata ka bar yaronka ya dinga wasan gujeguje ko tsalle tsalle? To wannan tambaya idan aka yi ta sai kace e, domin hakan ya nuna cewa yaro na da lafiya. Amma kuma haka ba ya kasance ya dinga wasa bane ba wanda ya wuce kima domin yana iya jin rauni ko ciwo.

taya ta kasan ce abar sha’awa ga yara domin yara suna ganin farin jinin taya gare su domin itta taya idan ka diba awannan hoton zaka cewa yara ne ke kada taya akan hanya idan yara suka sama taya zakaga hankalin su ya koma gare ta domin su kadaƙ ta su tura suna turawa suna nishadi sunajin dadi suna wasa da itta tayan ta kasan ce ta motace koko ta babur koko ta keke amma yara sunfi son taya ta mota domin tafi basu sha’awa da burgewa wani lokaci kuma zakaga suna tura taya na mashin idan kanada yaro daka canza tayan mashin ko kuma na ta babur daka canza tayan babur dinka ko ka canza tayan motan ka zakaji yaron yana cewa baba ka bani itta domin in tura to ko taya abun tambaya anan koya ga mutanen ku al umman ku tanada hadari ga yara koko batada hadari ga yara domin wani lokaci zakaga yaro ya kasance hankalin shi yana ga tayan yana turawa a saman titi harta kaiga cewa an bugeshi yayi rauni to taya ta kasan ce kalu bale ga yara ko kuma ta kasan ce mai amfani ga yara

A wannan hoto zamuga cewa yara ne suke gudu, suna gudu zasu a gida, zasu a gida bamusan me zasuje su yoba. Yaran sun kasance kila sun dawone daga makaranta amma nan wuraren ba abunda ake nufi kenan ba. ana nufin yara ne dai ke tafiya zasuje gida to anan zamu tambaya, tambayan da zumuyi anan shine yakamata ace yara na guje guje akan hanya eh yara suna iya gudu akan hanya domin motsa jini ne kuma kana za’a ƙara masu lafiya a rayuwar su, domin anaso yaro ya kasance ko da yaushe yana me motsa jini, amma sai dai abunda ya kamata yaro kullum ya sani, shine ya kula da hanya ya kula da hanya da kuma masu wucewa da ababen hawa domin wasa akan hanya yana iyya kawo mai matsala a rayuwar shi. Zai iyya kawo haɗari ga rayuwarshi ko ga abun hawa, sai dai wasan ya kasance gefen hanya suke bi suna motsa jininsu, domin wannan abune mai kyau in zamu lura zamu gansu ayari guda suna tafiya ɗin. To anan wuraren yakamata su taho ayari guda? Muna iyya cewa a’a ko kuma muce eh domin idan suka taho ayari guda yakamata su buɗama hanyadda ababen hawa zasubi su wuce, domin cika hanya zai kasance ya zama ƙalubale ga ababen hawa wannan ya kasance abune wanda yake kawo cunkoso akan hanya amma idan suka motsa jinin zasu samu kwar jini da lafiya a cikin rayuwansu domin haka abune mai.

Anan zamu iya tambayan kanmu shin mece ce tabarma? Tabarma wata nau'i ce ta shimfiɗa wanda ake shinfiɗawa domin a huta. Ana shinfiɗa tabarma ne mafi yawanci a waje, ko kuma a cikin ɗaki, ko kuma wani wuri wanda yake kasancewa tsaftatacce, domin mutane su zauna su huta, ko su kwanta. A wani lokaci zai zamana cewa ana shimfiɗa tabarma a waje ne, domin mutane su sha iska, ko kuma yara su zauna su sha iska. To idan mu kai diba da la'akari da wannan hoto, za mu ga cewa yara ne a kwance a saman tabarma suna hutawa, suna kuma barci. A wannan za mu ga cewa hutu yana da kyau ga ɗan Adam, dole ne ɗan Adam ya samu lokacin da zai dinga hutawa saboda an ce dai da rai dangin goro ne, dole sai da hutu. Idan babu hutu to rayuwar ma babu ita, domin ita hutawa abu ne mai kyau wanda ake so mutum ya dinga hutawa a duk lokacin da ya gaji. Shi yasa muka ga wannan yara ga su nan zazzaune ko kuma a ce kwance a saman tabarma suna hutawa, za su kasance sun kwanta ne a layi, ko kuma a gicce domin wannan shi ne zai sa tabarmar ta ishi kowa. To idan mukai la'akari da kayan da ake sawa domin a huta, za mu ga cewa kaya ne wanda ake sawa masu shara shara ko kuma ƙanana domin mutum ya samu wadatacciyar iska wanda za ta shiga jikin shi sosai domin zai fi samun daɗin barci ko kuma sauƙin hutawan. Ba zai ji nauyi a jikin shi ba. wannan abu ya inganta ko kuma ya danganta ga yadda mutum yake so ya rayu.

A nan dai zamuga cewa yara ne suke shan ruwa a famfon mono ko kuma mu kirashi da tuƙa tuƙa, domin wannan hanyace ta samar da ruwa ga mutanen karkara, domin wannan famfon tuƙa tuƙa ɗin baya buƙatan wutan lantarki ko kuma inji wanda za’a samai mai domin ruwa yazo. Sai dai mukirashi da ana amfani da ƙarfi ne wurin hanyar samar da ruwa domin abunda yasa akece mai fanfaon tuƙa tuƙa. Saboda ana amfani da ƙarfi ne domin ruwa suzo ko kuma a kirashi wani lokaci da mono, a karkara za’aga yara sunshan ruwa a gurin ya kasance anayin shine a cikin gari ko kuma abayan gari inda mutane zasusha ruwa ko kuma suba dabbobin su ruwa. To anan zamu lura danan zamu lura akan wannan cewa ko dai akarkarace anan Domin ga bishiyoyinan hanyan wuraren domin shine hanyoyin samar da ruwa a karkara, dolene wani yai amfani da ƙarhinshi domin ya bugama domin kai amfani da ruwan saboda ana amfani da ƙarhine waren bugawa domin ruwan suzo. Idan yara sukaga kuma sun kasance masu sha’awarshi dason amfani dashi dominsu sun kasance suna buƙatan nishaɗi a koda yaushe, shiyasa anan zamuga suna raha, suna nishaɗi, suna taran ruwa wani abune wanda keda mahimmanci ga yara domin susha su wanke jikinsu sije gida.

Ma'aurata sun kasance suna wasa a garin su, a ƙofar gidansu, kuma kana a cikin fili. Domin su ma'aurata idan ba su yi wasa da juna ba to dawa za su yi wasan? Dole su kasance masu ba junansu dariya a cikin barkwanci da kuma yin labarai wa’anda ke sa nishaɗi domin ɗan Adam ya kasance koda yaushe yana son farin ciki a koda yaushe to idan haka ya kasance ma'aurata suna ba junansu labarai na nishaɗi da kuma wasanni wanda suka kasance za su faranta wa junansu, za su dinga jin rayuwan duniya ta kasance kaman abu ne na ɗan lokaci, wanda zai kasance suna samun farin ciki a tsakaninsu. Shi yasa koda yaushe ya kamata mutun ya zamana cewa yana zuwa wurare yana ganin abubuwa na ban mamaki da ban al’ajabi domin ya dinga zuwa yana ba masoyiyan shi ko kuma a ce iyalan shi yana basu labari domin su yi dariya, na kuma ban al'ajabi, su yi ban al’ajabi, na kuma ban haushi su yi ban haushi domin su kiyaye. A koda yaushe ya zamana cewa suna kasancewa a koda yaushe a tare a cikin soyayya da kulawa da kuma zama na lumana da kuma tabbatar wa da iyalansa sun inganta. Anan zamu iya cewa ko kai mai saurare kana zama da iyalanka kana tattaunawa da su kuna nishaɗi kuna barkwanci tare da kasance kuna tattaunawa al’amara da suka shafi rayuwa da kuma abubuwa wanda suka kasance na ban tsoro domin ku kiyaye su? To nan sai mu ce idan mutun bai zama da iyalin shi suna wasa suna tattauna abubuwan rayuwa to mutun ya dinga yin haka, domin haka abu ne mai mahimmanci ga zamntanewa ta iyalai.

Idan a kace al’ada ko a kace ƙabila ana nufin mutane da al’adansu da abunda suka yadda dashi da kuma hanyar rayuwansu. Domin kowani mutane suna da yanayi na al’adunsu dana kabilunsu da kuma yanda suke gudanar da al’amuransu wanda in wani ya gani zaice shi bai yadda da wannan tsari ba ko tace bata yadda ba. Amma shi a nashi wanda keyin tsarinnan kona al’adan zai kasance shiya yarda da kayanshi kuma yana farin ciki yayin yinshi, zamuga cewan mutane ko wane da yanayin abunda ya yadda dashi tsari na rayuwa tai, tun daga yanayi na suturanshi da kumaal’amuranshi na yau da kullum. Zamu ga wasu nasa walki ne wasu nasa abunda ake kira wando wanda za’ayi da yadi wasu kuma susa ɗan bante wasu kuma susa abunda ake kiran ɗan fatari ko kuma ace mai zani domin shine suke ganin yayi dai dai da ra’ayinsu da kuma yanayi na ƙabililansu. Idan muka diba wato mutane zamuga yanayi na kayansu yasha banban dana wani wurin to wannan bazamuce ba daidai bane ba sai dai muce kowanne da yanayi na tsari na rayuwa tai kuma wanda haka Allah ya halicci mutane kowa da yanayi na tsari na rayuwa tai, wanda kuma wani zai burgeka wani ya baka mamaki wani kuma ya baka ta’ajibi dominshi ɗan Adam ya kasu yanayi da yawa da yanayi na ƙabila da kuma yanayi na addini da kuma sauran tsari nja rayuwa to dolene a samu banbanci tsakanin wani da wani.

Tattaunawa ta kasance abune mai mahimmanci ga jama’a, domin anaso mutane su dinga tattaunawa a cikin lamura na rayuwa dole ne sai an haɗu an ɗanyi maganganu kowa ya haɗi ra’ayi nayi ake samun hanyoyi na magance wasu lamura na rayuwa, domin itta tautaunawa, tanada matuƙar mahimmanci ga mutane, ko babba ne ko ƙarami, ko shugaba ko kuma wanda ake shugabanci. Dole kowa yazo a zazzauna ayi bayani tsakanin al’amuran da suka shafi al’umma domin a sami hanyan maslaha a cikin lamuran da aikin yakamata ayi magana akansu, domin shi tattaunawa tanada matuƙan mahimmanci a tsari na jama’a. A nason a koma ayi bayani akan abunda ya shahi lamura na rayuwa wanda kowa zaiji ra’ayi na ɗan uwansa kana a samu hanyan da za’a kawo um a samu hanyar da za ayi kawo sasanci ga al’umma ko kuma a samu hanyan da za’a samii, da za’a warware wata matsala ta rayuwa shiyasa akeso mutane su kasance masu tattaunawa a tsakanin su, domin a mangance wasu matsaloli ko kuma a kawo cigaba ga yanki. Shiyasa dole ne mutane su kasance masu taruwa a wuri ɗaya, kana a ba kowani ɓangare hakinshi ko mace ko namiji ko yarone ko babba idan yakasance ze fiɗi abinda zai taimaki al’uuma ko kuma ya kawo shawara mai mahimmanci dole a anshi shawaranshi a cikin tattaunawannan.

kare ya kasance cikin dabbobi da Allah ya halitta domin kare wasu na aje shi ne domin ya yi musu gadi a cikin gidajen su wasu kuma su aje shi a gona domin in suka aje shi a gona zai kasance ko dai ya yi musu gadi ko kuma ya tsare musu kayayyakin su da suke ajiyewa domin ya kasance ita dabba ce mai muhimmanci dabba ce wacce take ta kasance ita nama take ci ko kuma abunda yake da ƙarni ko kifi ko kuma wani abu daban wanda ya shafi nama to ita wannan dabba kare ta kasance dabba ce wacce mutane ke farauta da ita su tafi da ita daji in sun ga zomo ko kuma kurege yabi ya kamo ta kasance kuma dabba ce wadda jami’an tsaro ke amfani da ita domin ta nuna musu inda ke da kwai matsala ko kuma aka birne wani abu wanda zai cutar da al’umma kare yana da amfani sosai a ɓangare na tsaro ko kuma ɓangare na gadin al’umma ko kuma ɓangare da zai tabbatar da ya ankarar da mutane idan akwai cutuwa a ɓangare na mutane domin kare wani abu ne mai amfani ga zamantakewa na al’umma shi yasa mutane da yawa suke aje shi a cikin gida ko kuma a gonar su ko kuma a wajajen da suke zama domin abu ne wanda yake amfani da hikimar da Allah ya bashi wurin ankarar da abubuwa na rayuwa wanda mutane zasu diba suce abun

Kiɗan ganga ya kasance abune mai mahimmanci ga mutane, a lokacin bukukuwa na sallah ko kuma buki na aure. Mutane sun kasance suna kiɗa ganga, domin ya kasance abune na al’ada wanda zaka ko wani al’ada najeriya ko kabila suna da kalan gangunansu wanda suke kaɗawa. A lokacin a ƙasar hausa idan Mukai misali da ƙasan hausa mutane zakaga suna yawo da itta, lokacin biki na babbar sallah kona ƙarama ko na maulidi, muatne sun tafi akan kwalta sun tafi suna bugawa, a wani lokacin ma harsu kwana su yini suna bugawa, amma idan a kaji gangar ko wacce da yanayin sautin ta.. Da kuma kiɗin yasha banban akwai na sarauta akwai na biki akwai kuma na yanayi da ake ciki wanda idan na sarauta ne, za’aga wannan sarakuna ake mawa. Wanda idan na biki ne shikuma ango da amarya ake kiɗa mawa ana koɗa su ayayinda ake kiɗin ana kiran sunan su ana koɗa su, domin suzo su bada kuɗi ko kuma alheri a wujen, shiyasa ya kasance kowani nau’I na mutane suna da yanayi na kiɗan su, su nada gangunan su da kala kala da kuma iri iri da yanayi na kiɗan su. Domin al’ada tasha banban da da wata ko wanne da yanayin yanda yake kalan kiɗinshi.

Sana’a sa’a hausawa nacewa hakane, saboda sana’a ta kasance abune wanda yake mutane keyi domin neman na abinci. Sana’a ta kasance sana’a saboda mutane na neman abincin da za suci su kaima iyyalan sun a yau da kullum, domin sai kaima wani aiki ko ka saida mai wani abu sannan zai ɗauki kuɗinshi ya baka. Mata sun kasance su na sana’oi a gida wanda suka haɗa da ɗinki da saide saide da saƙa, shiyasa ake cewa itta sana’a riba ke gareta ko kuma aiki ne ya kasance shima mai riba. Saboda abu wanda kai amfani da ƙarfinka kaima mutun shi, kuma ya biyaka kuɗi, ko kuma kai amfani da al’muran ka da saninaka da ilimin ka wanda za kai mai abu shikuma ya biyaka ko kuma kaje ka saro kaya a kasuwa wani ya yabaka riba kai kuma ka saida mai, to wannan ittace ake cema sana’a. Domin sana’a ta kasance amfani da ilimi ne ko kuma kuɗi ne za ka sayo kaya ka saida duyya kasance abu ɗaya ne. Ma’anan ne ke ɗaya sai dai yanayi na sana’an ya kasance tanada banbanci akan kowacce irri domin mutane sun kasu kaso da yawa, wasu sun kasance sunayin aiki na ƙarfi wasu kuma sun kasance sunayin amfani da ilimin su ne, wasu kuma sun kasance suna siyo kayane suci riba su saida.

Juju wani abu ne wanda yake kasancewa yana da matuƙar ban sha'awa da ban al’ajabi. Don saboda za ka ga yana abubuwa wa'anda suka saɓa wa hankali ka ɗauka. Don saboda za ka ga abubuwan ne na ban al’ajabi wanda za ka ga yana tashi saman iska yana wasu abubuwa na al’adu wanda za ka san cewa ka yi tunanin kamar ko wani tsuntsu ne ke cikin shi, ko kuma wani abu. Wani lokacin mutun ne ke shiga wani lokacin in ka duba za ka ga ba bu wani abu domin anu na al’ada ko yanayi na mutanan, ko kuma yanayi na wasan da ake so a nuna. Ko kuma yanayin na wanda za a nuna yanayi na ƙabilar ko kuma yanayi na ydda addinin su yake shi yasa suke nuna wannan al’ada ta su. A wani lokacin kamar idan ka diba a ɓangaran kwatano, wani gari da ake cewa kwatano a cikin benin, za ka ga suna irin wannan al’adan na bautan wannan juju. Za ka ga suna nuna yadda yake tsalle tsalle, yake wasa kuma idan an diba za ka ga babu wannan mutumin. Za a ga cewa wani nau'i ne na bauta da suke yi da kuma yanayin na yanda suke bukukuwansu, da yadda suke nuna yadda suka ɗauki wannan abun da muhimmanci, da kuma girmamawa. Shi ya sa za ka ga duk ƙarshen shekara mutane na taruru domin su ga wannan wasa da wannan juju ke yi. Kana mutane daga wurare daban daban na faɗin duniya ko kuma na faɗin Najerayi na zuwa suna kalla domin su tabatar da wannan al’ada, kuma kana su sheda su gani da idonsu domin su ƙaras ga kuma ‘yan jarida na ɓangare daban daban na duniya da ke zuwa su ɗauka, kana ga litatafan tarihinsu da kuma al’adun su domin wannan shi ne yanayi na yanda suke nuna abun. Amma wasu idan su ka ji ana cewa juju, za su ɗauka wani dodo ne, a’a ba wani dodo bane wani abu ne dai wanda yake da ban al’ajabi suke nunawa, domin su tabatarwa da shaida ma mutane yadda al’adan su take.

Iyali wasu mutane ne wa’anda suke zaune tare da juna. Wanda ya haɗa da mace da namiji wanda suka kasance suna zaune a matsayin ma’aurata, suka kasance suna rayuwa acikin kwanciyan hakali da natsuwa tareda wadatan zuci da kuma haƙuri akan abubuwan da suka shafi yau da kullum. Iyali sun kasance wa’anda suka kasance tare da juna lokaci ko kuma wa’anda suka ɗauki shekarau suna tare, wanda suka kasance suna kula da junanasu a akoda yaushe tareda ‘yan’ ‘ya’ ‘yan’ su ƙanana ko manya tareda kula da haƙoƙin gidanshi da kuma iyyalanshi. Tareda makarantan yara da kuma abunda ya shafi iyyalanshi, wanda suka kasance suna kula da ‘ya’ ‘yan’ su da kuma karatunsu a koda yaushe, suka kasance kuma suna zaune a cikin kwanciyan hankali a koda yaushe. Iyyali sun kasance mutun ɗaya ne ko biyu? Sun kasance mai mata biyu ne ko mai mace ɗaya? Ko namiji ne mai mace uku? Ko sum kasance hadda kakanshi ko babanshi a cikin iyyalan? Iyyali sun kasance koda ɗaya ne ko biyu anace musu iyyalai. Sun kasance koda ace akwai ‘yan’ uwa a cikin gidan kuma suna zaune a cikin gida wanda yake kasancewa kowanne yana zaune ƙarƙashin innuwa ɗaya a matsayin iyyali. Domin wannan shi manufar kasan cewa tare a kyautatama juna da kuma haƙuri da zamanta kewa ta yau da kullum.

Idan muka duba ga wannan foto za mu ga cewa mutane ne suke ɗiban ruwa a famfo na gargajiya, wanda ake kiran shi da Hausa fanfon tuƙa-tuƙa iyalai na zuwa su ɗiban ruwa kodayaushe, suna zuwa da robobinsu ko galoli ko masaki domin ɗiban ruwa zuwa da wannan famfo. A ƙauyuka ake samun irin wannan famfo na tuƙa-tuƙa domin ya kasan famfo da ake anfani da su domin buga shi, ana riƙe hannun famfon sama ana buga shi domin ruwa su zo. Al'umma suna na karkara suna yawan ansafa domin shi ne ke sauƙaƙe su hanyar samun ruwansu ba tare da sun yi anfani da wutan lantarki ba ko kuma inji wanda dole sai an sa fetur domin samar da wutan lantarki. Shi ya sa al'ummar ƙauyuka suke son anfani da irin wannan na tuƙa-tuƙa kuma gwamnatocin sun fi musu irin wannan fanfon na tuƙa-tuƙa don a hutar da su ne matsala ta ruwa.

Kome ke kawo ambaliyan ruwa? Tambaya ce nan wanda ya kamata kowanne ya amsa. Ambaliyan ruwa tana kasancewa ne ta auku saboda yanayi na mutane mu'amalan su, ko kuma yanayi na abun da halitta nature za a ce ko kuma Allah ya halitto, ko ya kawo. Ambaliyan ruwa mutane suna amfani da wurin magudanan ruwa su kasance nan ne wurin zuba shara, ko kuma su kasance suna zubawa hanyan da ruwa aka san yana ruwa yana wuce wa akan hanya. Idan suka yi wannan aiki sai ya zamana cewa in an samu ruwan sama, mamakon ruwan sama ko kuma wani abu wanda yakasance ruwa ya taho da gulbi ko kuma ya taho daga dam, ba zai zai wuce ba sai ya zamana cewa ya kasa wucewa saboda wannan hanyan ruwa da suka cika da shara, ko kuma abun da hannayen mutane suka aikata na daga ɓanna ga muhalli ko kuma cire itatuwa, ko kuma shukoki wanda suka kasance suna rage ma ruwa ƙarfi. Sai ya zamana cewa ruwa ya mamaye hanya, ko kuma abun da Allah ya kawo na daga ɓallewan rafi ko kuma wasu magudanan ruwa su ɓalle, ko kuma wani yayi gini akan hanya sai yazamana cewa ruwa ya cinye hanyar. Amma a koda yaushe in al'umma ta kasance mai gyara hanyan ruwa, mai cire shara akan hanya, da kuma cire shukoki wanda suka kasance sun tare hanya ruwa, ruwa zai samu hanyar da zai wuce ba tare da ya ci gidajen mutane ba ko kuma ya ci hanya. Wanda zai zamana wanda zai zamana cewa mutane ba za su samu damar zuwa harkokin yau da kullun ba saboda wannan ambaliyan ruwa. Ya kamata mu kasance masu kiyaye muhallin mu a koda yaushe.

Ko kasan yanayi ko kuma kala kala na abun sha wanda suka dangaci lemu? Lemu dai ya kasance akwai na kwalba, akwai kuma na galan, akwai kuma na roba wanda ake saidawa. Lemu akwai wanda yake kasancewa na Allah, wanda Allah ya halitta da kayan itatuwa, wanda aka haɗawa ta hanyar amfani da kayan itatuwa wanda suka haɗa da lemu na me ɓawo, da abarba, da gwanda, wanda ake markaɗawa a haɗa su. Sun kuma danganci lemu wanda ake amfani da chemicals wurin haɗawa, wanda ake amfani da super dip ko kuma ruwa a ƙara mai ruwa. Lemu dai yakasance abokai na amfani da shi ne ko kuma ‘yan uwa da abokan arziki a yayin wasu bukukuwa a zuba mai ruwa a sa mai ƙanƙara da kuma wani kayan sanyi wanda zai zamana ana raba ma al'umma suna sha suna jindaɗi. lemun nan ya kasance na roba ne, ko kuma na kwalba, ko kuma lemu ne wanda aka haɗa da kayan itatuwa ta hanyan markaɗa su a tace su domin a raba wa mutane, to wannan ana amfani da wannan hanyan ce domin aba mutane shi domin su samu nishaɗi a yayin biki, ko tattaunawa, ko kuma wani taro na abokai wanda zai zamana cewa za su ɗan sha su ji su ɗan samu nishaɗi. Lemu ya kasance abu wanda ake ba mutane a yayin bukukuwa ko tattaunawa, domin su samu nishaɗi a wurin ko kuma ya zamana cewa sun jidaɗin kasancewa a wurin domin ya zamana cewa wata ɓangare ce ta kyauta da kyautatawa da ake yi ta hanyan amfani lemu. Kuma lemun nan yana gina jiki yana ƙara ma jiki kuzari, da kuma wasu abubuwa wanda ba za a iya magana akan su ba acikin a wannan ɗan ƙaramin lokacin.

idan mukai duba zuwa ga wannan hoto zamu ga cewa ga wuri ne inda ake aje motoci ko kuma mu ce wuri ne inda ake gyaran motoci dan wannan kalma a harshen hausa tana nufi wuri wanda ake aje motoci ko kuma a gyara su domin idan ka aje mota a inda ko kuma ka aje abun hawan ka ko da mashin ne ne ko keke a inda ya kasance babu tsaro ana iya samun wasu ɓata gari su ɗauke shi shi yasa ya zamana cewa aka tanadi gareji domin mutane su aje kayayyakin su wanda ya shafi abun hawa ko mota ko mashin ko kuma wani nau’i na abun hawa wanda ya shafi jirgin ruwa ko kuma wani abu daban ana aje shi a wuri wanda ake kira gareji ko kuma gyara a wannan gurare ake samun su masu gyaran domin ya kasance wuri ne wanda ake gyara abubuwa su kasance sun zama masu inganci ko sun kasance masu lafiya domin tafiye tafiyen mu na yau da kullum ko kuma kula dasu ko kuma wanke su duk a wannan guri ana yi domin al’umma ta kasance dole sai ka kula da kayan ka in kana son ka samu ingantaccen abunka ko ko ko aka samu abunka intact yanda ka aje shi ka zo ka gan shi a wajen shi yasa mutane suka kasance a rayuwa sai sun kula da abun hawan su sun aje shi a gurin waɗannan wajaje dole ne mutum ya kasance mai kula da abun hawan shi a koda yaushe dole ne ya tanadar mai guri inda ake kira da gareji domin aje abun shi ya zamana cewa abu ya kasance mai mai kyau da kuma kulawa a koda yaushe shiyasa mukace bari muzo muyi magana akan irin waɗannan wajen

Wannan dai abu da ake kira da gwan kayan kiɗi ne na ƙabila Yarbawa ma da Hausawa ma suna amfaani da su wani yanki naa su na Hausawa za ka ga wannan abu ana yawo da shi acikin kaasuwa ko acikin gari center center ana bii ana kira ga jama’a, ana amfaani da shi ne doomin sanarwa acikin gari, idan aka kaɗa aka kaɗa sai a yi shiru, sai a ce sarki ya aiko mu ya ce idan anyo kazaa anji kaza kaza zai faru za a bada doka ne da shi doomin a jawo hankalin jama’a, idan aka jawo hankalin jama’a da kiɗa shi sai hankalin jama’a ya dawo wurin mai kiɗa shi sun san wani bayani ne za gaya masu wanda ya shafi sarauta ko kuma dokar da mai gari ya sa, shiyasa ake ce mai haka, ana amfaani da shi ne idan aka kaɗaa shi duk abin da mutum yake zai tsaya ya saurara ya ji abin da zai fito bakin ma kaɗa shi, shiyasa ake mai laƙabi da wannan suna

Gaisuwa wata aba ce wanda ko wace al’ada tana da yanayin kalan gaisuwan da suke yi wa manyansu, a nan dai za mu ga cewa yara ne suke gaida mahaifiyansu, wani ya kasance a kwance, kwanciya a wurin gaisuwa wannan ya kasance an yadda da shi a wasu al’adu, wasu kuma sun kasance suna tsugunawa, wannan an yadda da shi a wasu al’adu wasu kuma sun kasance suna sunkuyawa wannan ma an yadda da shi a ɓangaren gaisuwa. A wasu al’adu sai dai ko wace al’ada ko kuma ƙabila suna da yanayin yadda suke gaisuwansu, sai dai ta wasu tafi ta wasu inganci ko kuma ta wasu tafi ta wasu ban mamaki ko ban al’ajabi, domin su shugaba ko kuma wanda yake babba yana da kyau a dinga gai da shi ko yara ne idan suka ga babba zai wuce yana da kyau su dinga gai da shi ko manya ne idan suka ga wanda ya fi su manyanta shi ma yana da kyau su gaida shi. Shi ya sa gaisuwa ba abu ba ce wadda za a ce waɗannan kawai su suke yin ta ko kuma a ce wasu ɓangare na mutane kawai suke yin ta, a’a kowane mutane suna da yanayin tasu sai dai kowa da yadda ya ɗauke ta kuma da yadda yake aiwatar da ita wannan abu ne mai mahimmanci.

A wannan bayani dai zamu ga cewa ta yaya za kai ka yi wannan wasa wanda ake ce mai a-ware-wa, to yaya za ai kai wannan wasa. A nan bayanin shi ne, wannan dai wasa ya kasance dai lissafi ne acikin shi, idan ka iya lissafi za ka iya wannan wasa, amma idan ba lissafi a kanka wasan nan zai baka wahala. Da farko dai ‘ya’yan ƙwallaye ne za a tara maka, kowane gida za a zuba ma shidda-shidda, za ka ɗauki wannan ka kai shi a wannan gida, ka ɗibi wa’innan ka kwashe wannan ka zuba su wannan ka ƙara ma wannan gida, domin ya zamana cewa ka lissafa, sai kana kwasawa kuma kana, yadda ka ga wasan ya kasance kamar yana da misali da lido amma ba lido bane, wani na’u’i ne na daban wanda ya kasance ana iba ‘ya’yan ana zuba su acikin wani gida sai a bar gudan gidajen ɗaya-ɗaya, wasu kuma a barsu bibbiyu, wani kuma gidan a zuba ukku. Amma wannan wasa ya kasance kamar tanda yake, abun wasan ya kasance kamar tanda yana da gida-gida, kuma kana wasan ya kasance ana yi ne kamar lissafawa ake domin a ebe wasu a ƙara ma wasu ko kuma a ƙara ma wani gida a kwashe wani gida, haka yake acikin wannan wasa. Wasa ne dai wanda yake buƙatar natsuwa domin ka samu ka zama shi, ka zama ka yi nasara acikin wannan wasa.

Rawa ɗaya daga cikin abubuwa ce da ke taimakon lafiyar mu. Mafi yawancin lokuta idan mutum na rawa yana kasancewa ne koda yaushe yana motsa jinin shi. Idan kuma mutum ya kasance yana motsa jinin shi yana kasancewa yana samun jindadi da nishadi ne akoda yaushe. Idan aka duba ga wanda ke yin rawa da wa’anda ba sa yin rawa za ka ga nishaɗin su daban daban ne, wani yafi wani nishaɗi domin ita rawa idan ka lissafa, ta za ka ga tana daga cikin abubuwa wanda suka kasance tana saka haɗuwa da mutane, waɗanda baka san su ba. Wani lokaci kuma shiga cikin jama'a kana za ka ga abubuwa da dama a cikin rayuwanka. Mafi yawancin lokaci idan ka duba cikin kaso hamsin daga cikin kaso sha biyar daga cikin kaso hamsin na mata, suna fama da rashin natsuwa, da kuma damuwa saboda basa kasancewa suna rawa. Duk waɗanda ke yin rawa za ka ga cewa sun kasance suna motsa jinin su ne a koda yaushe, kana lafiyarsu suna ƙaruwa. Idan mu kai duba da wa’annan abubuwan guda hudu da zan lissafa, na farko dai akwai motsawan gaɓuɓɓan jiki, na biyu kuma akwai haɗuwa da mutane kala kala, na uku akwai kuma za ka ga abubuwa da dama a cikin harka ta rawa, na huɗu kuma kana za ka dinga shiga cikin jama'a, a yayin da ka ke rawa, kana kuma za ka samu rashin damuwa a cikin ranka, saboda koda yaushe za ka kasance kana da nishaɗi a tare da kai, domin ita rawa tana daga cikin al’amura ne da suke ƙara inganta lafiyar mutum, a koda yaushe. In ka duba mata waɗanda suke a yurof a tarayyan turai, za ka ga cewa mafi yawancin wa’anda ke yin zuwa gidajen rawa to kaman suna zuwa ne wurin motsa jini domin za ka ga koda yaushe za ka gansu suna yawo kazar kazar suna ce.

Mafi yawancin lokaci za ka ga dattawan mu wa’anda suka kwana biyu suna zama su kaɗai a cikin ɗaki tare da kallon talabijin ko kuma karanta jaridu ba tare da zuwa ko’ina ba, kuma ba tare da yin surutu ba, ba ruwansu da kowa, suna zaune haka nan. To ta yaya za mu koyi wani abu daga garesu? Kuma ta yaya za su koya wani abu daga garemu? Na farko shi ne sai mun samu zama da su kana kuma mun kusancesu, kana za su koyi wani abu daga garemu, kuma kana za mu koyi muma wani abu daga garesu. Ta yaya ne? Ta hanyoyi da dama, na farko shi ne sai mun buɗe zucciyan mu, kana na biyu sai mun zama muna ɗaukan bayani, ko kuma muna ɗaukan umarni mai kyau daga gare su. Kana kuma muna da resources. Resources shi ne muna da tattalin arziki, muna da abubuwa da dama wanda zamu taimake su, kana sai mun yarda da abun da za su iya gaya mana, kuma kana za su yarda da daga abunda muma za mu gaya musu, kana kuma mu ƙara horar da su, kana kuma su ƙara suma horar damu a kan abubuwan da ba mu sani ba, kana kuma zamu yi haƙuri da abubuwansu wanda su ka yi na kuskure, suma za su haƙura da abubuwan da muka yi na kuskure. Kana za mu koyi abubuwa da yawa daga garesu, suma su koyi abubuwa da yawa daga gare mu, kuma sabbi suma su koyi abubuwa gare mu kuma sabbi. Kuma daga ƙarshe ina ma su sanar da ma su zama kusa da manya su kasance masu haƙuri da juriya a tattare da su, kana kuma za su buɗe zuciyan su domin koyan abubuwa masu yawa daga gare su suma.

Na gaji da biyan haraji. Haraji wani abu ne wanda ake amsa duk wani ɗan lokaci daga cikin kuɗin mutum, wani lokaci a fidda wani lokacin kuma ana fidda, kana zuwa ne ka biya haraji a Amerika ya kasance ƙalubale ga wannan mutumin, haraji na kasance ana amsan shi ne duk ƙarshen wata, wani kuma ana anshe shi duk ƙarshen sati, wani kuma ana anshe shi kusan kullum. Wani lokaci wani kuma za a tarar da kai kan hanya ne a anshe shi, a rubuta maka shi ka biya haraji, a Amerika ya kasance ana ansa ne za ka biya haraji na wuta, za ka biya haraji na ruwa, za ka biya haraji na aje abun hawa wanda Amerika abubuwan sun kasance sun yi yawa ko mai sai ka biya kuɗi, hatta gidan da za ka zauna sai ka biya kuɗi, hatta ruwan da za ka sha sai ka biya kuɗi, nepa ma sai ka biya mata kuɗi wanda abubuwa ne wanda su kai yawa an manta ya manta abubuwa sun kasance sun ta’azzara shi ya sa yake gani kodai ya gangara zuwa wani gari wanda zai zamana cewa zai yi rayuwanshi ko kuma ya gangara zuwa wata ƙasa. Amma a nan abu ya riga ya kai intaha saboda komai wasu na iya cewa kamar jindaɗi mutum yake yi in yana Amerika ba su san cewa wani abubuwa ba sun kasance sun yi tsada da yawa na daga harajujjuka wanda za ya zaman cewa ana amsa akodayaushe wanda zai zamana cewa ka zama abu abun ya isheka har zuwa wani lokaci. Mutane sun kasance suna tafiya zuwa daga nan zuwa nan domin su gujewa haraji, amma dai wannan haraji ɗin ko da baka biya shi ba za a zaman cewa an rubuta maka shi a matsayin bashi wanda ake bin ka, idan an ganka ka biya idan ma ba a ganka ba ana nan ana bin ka, duk ranan da ka zo ko kuma ka anshi kuɗin ka za a biya maka da wannan kuɗi da ake bin ka. Haraji zai zamana cewa a Amerika ya yi ma mutum katutu har mutum ya gaza biyan shi saboda idan suka taru ba ka biya ba to abu bashin zai zamana cewa ya fi karfinka har ya zamana cewa kana jin rayuwa ta maka ƙunci saboda abubuwa da sukai ma yawa a rayuwa na daga haraji.

Ojo market kasuwa ce wadda ke Ibadan domin siyayya. An je kasuwan an yi siyayya abubuwa da dama wanda ya haɗa da doya da pineapple abarba kenan da harshen hausa sai kuma tumatiri sai shikafa da abarba da kankana da lemu da dai abubuwa da dama wa’anda aka siyo daga kasuwanan an kashe kuɗi kimanin naira dubu hamsin, Kuma kasuwan gaskiya ta ƙayatar gaskiya ga abubbuwa da ɗan sauƙi ba laifi gaskiya. Domin tafiya zuwa kasuwan gaskiya abubuwa da dama dai gasunan wuraren da aka siyo a kasuwan. Kuma kana mutanen kasuwan ba laifi kasuwace wadda take kasancewa mutane suna siye da sayarwa, kana kuma kasuwan da jama’a. A na saye da sayarwa kana kuma mutane na sayen kayan su kuma suna saidawa kuma kana an saye kayayyaki da yawa a kasuwar a kimanin kuɗi naira dubu hamsin. Kana kuma an bi layin ‘yan doya, an taya doya, an siya a kan dubu huɗu da ɗari biyar. To wannan dai kasuwa tana a ojo market ibadan market a garin Ibadan kenan a Najeriya

A wannan bidiyo za mu ga cewa wannan bidiyon yana nuna mana ƙarfin badawa ako da yaushe. Shi ke gaba, ka zama me badawa ako da yaushe, don saboda ita badawa yana nuna cewa abinda ka bada shine naka. Ƙarfin badawa ya fi a ce abinda ka tara. Ba ka zama mai kuɗi shi ke da mahimmanci ba. Ya zamana cewa abinda ka bada shine abinda zai nuna kai mai arziki ne ako da yaushe. Wannan labari yana nuna cewa wannan yaro ya tashi ya gan shi tare da baban shi. Ya ga yadda baban shi ke ta wahala domin ya tabbatar da cewa ya zamo mutum ko fiye da shi. To amma baban nashi yana koya mai ne yadda zai zama mai kyauta ako da yaushe kuma kana yana taimakon mutane. Baban shi ya sadaukar da rayuwan shi wurin taimakon naƙasassu kana kuma ya sadaukar da arziƙin shi ga taimako ga bayin Allah. Sai ya zamana cewa baban nashi ya bar duniya. Ya dawo yana tunani akan baban shi, yadda ya horar da shi, da kuma kollon in baban shi ya zuba sadaka, zai shi ma same ta. Shi da ga baya ya je ya tabbatar da cewa ga aikin da baban shi yake yi na taimakon bayin Allah. Shine wannan labarin ke karantar wa, yana da sosa zuciya sosai da sosai.

Keli wata mata ce wata ta samu matsala saboda shan miyagun kwayoyi da kuma giya, har ya zamana cewa abun ya taɓa mata mutuncinta da iyalanta. Iyanta sun gujeta saboda ta zama mara tsafta tare da shan miyagun kwayoyi a ko’ina take kuma kana ‘ya’yanta sun gujeta saboda basu mata magana saboda hallayatan na shan miyagun kwayoyi mutane dai sun shiga tsakani sannan likitoci sun shiga lamarin. Kana an ta samu an taro rayuwarta tare da tabbatar da cewa an kaita asibiti domin kula da lafiyarta a kowane mataki har an maida ta zuwa ga iyalanta domin su tabbatar da cewa sun gargaɗeta kan wannan miyagun kwayoyi keyi tare da Neman mata lafiya yanzu keli ta natsu saboda da a da ta samu matsaloli na jan gefe daga mutane da dama har zuwa ga fyaɗe amma yanzu ta bar wannan harka ta koma cikin iyalinta tana zaune cikin kwanciyar hankali tare da jin daɗi a cikin iyalanta. Yanzu haka tana zaune da wanda ke kula da ita da ‘ya’yanta kuma sun koma sun haɗu ta koma ta haɗa famili ɗinta iyalanta a wuri ɗaya suna cikin lamura na jin daɗi.

A wannan ɓangaren za mu yi bayani ne akan yarjejeniya ta amsar hayan waje, yarjejeniyar amsan haya waje tana iya zamanto cewa kai kaɗai ka amsa ko kuma ku da yawa kuka amsa. To, bambancin da ke tsakanin yarjejeniyar na amsar wuri kai kaɗai da kuma wanda mutane guda uku ne ko huɗu ko fiye da haka suka amsa, shi ne a yarjejeniyar amsar wuri kai kaɗai tana iya yuwuwar kai kaɗai ka amsa ko kuma kai kaɗai ka biya kuɗi, kai kaɗai ke da takardar mallakar wurin. Wannan kuma yarjejeniyar na amsan wuri ku biyu wanda kun haɗa hannu ne da mutum biyu ko mutum uku shi ne za a ba kowanne takardar shedar ya biya kuɗi na zama wurin, amma kuma ba lallai ba ne ba kuma a ce dole sai kaso ɗaya za ku ba da tana iya yuwuwa ku uku ne, na farko zai yana iya cewa ya bada kashi ashirin da biyar, na biyu ma yana iya zaman cewa ya bada kashi ashirin da biyar, amma na uku yana iya zamanto cewa ya bada kashi hamsin ne. To, amma kowanne yana da takardar shedar zama a wajen kuma mallakin shi ne, amma kuma duk cikinsu wanda ke so ya bar wurin ko ya saida ɓbagarenshi, kasan da ya siya zai iya kawo wani ya saida me, kuma ya zauna a matsayin shi ma yana da mallaki a cikin wannan abun, shi yai gaba shi ne ko kuma idan mutanen da suka siya ɗaya ya mutu, ‘yan uwanshi ko kuma ana iya amshe abun nan ɗin shi shaidarshi ko kuma a saida ta zuwa ga wani shi kenan shi ya fita daga cikin wannan rukuni, shi ne ma a nan kun haɗa hannu kun amsa waje.

A wancan lokacin a darasin da ya wuce, mun yi magana ne a kan mutane yadda mutum ze taso tun yana ƙarami da kuma yadda mutum ze dinga tarayya da muatane da kuma yadda ze san da wasu irin mutane ne yakamata ya dinga keɓancewa dasu. Da yana shiga a cikin su domin mutane idan mutum ya shiga cikin mutanen banza ze zamana cewa shi ma ya gurɓata, idan kuma ya shiga cikin mutanen kirki ze zaman cewa ya zama mutumin kirki ta yadda mutum ze ɗara kanshi ya yi abun da yake da mahinmanci, ya yi kuma abubuwan da suke na daidai. To, wanna karan za mu ga tayaya za a yi mutum ya zama wani dalili ne ake ganewa mutum yana cikin be da kuɗi ko kuma mutum ya kasance a matsayin talaka? To, wannan dai ya danganta ya alaƙan ku ne da irin yanayin da mutum yake ciki, idan mutum yana cikin yanayi mara kyau za a iya ganewa sabida yanayin yadda yake da kuma yanayin yadda yake abin. Se mutum ya yi ƙoƙari ya samo hanyan mafita ta yadda ze sau kan shi a ciki matsala da yadda ze samu kan shi a cikin ya fara yin wannan matsalan shi ne za a ɗiba a kanshi da kuma yadda ze yi ƙoƙarin yadda ze yi ya fita daga wannan matsalar domin neman hanyoyi masu kyau. Ba kuma don mutum na cikin matsala ba ko be da kuɗi ko yana jin talaka ze jefa kan shi cikin wani yanayi mara kyau. Yauwa wannan karan se mutum yana fatan ze bibiya matan da kuma shafukan facebuk.

Rayuwa tana da daɗi, wani lokaci rayuwa tana da ban tsoro, wani lokaci rayuwa tana da abun baƙin ciki. Mostili, idan wani lokaci idan ta samu mutum, ta samu mutum, zai kasance yana jin baƙin ciki a rayuwa dai wani lokaci kuma, mutum zai kasance a cikin farin ciki. Ka zama mai san kanka, ka zama mai san mutane, ka zama mai san al’umma. Domin sanin al’umma, shi ne son al’umma. Shi ne za jawo mu zuwa ga ci gaba. Rayuwa tana da daɗi, rayuwa tana da ci gaba. Dole ne sai mun nemi ci gaba, kana za mu zauna lafiya, kana za mu kasance tare a ko da yaushe. Rayuwa tana da daɗi, mu zama muna son junanmu, kuma mu zama muna san kanmu, mu zama kuma muna son junanmu. Hanyan tana da tsawo. Dole sai mun kasance a hanyan, da za mu nemi ci gaba, kana za mu ci gaba baki ɗaya. Rayuwa tana da daɗi, rayuwa kuma tana da abun ban tsoro, kuma rayuwa akwai abun baƙin ciki a ciki. Dole ne, hanyan tana da tsawo. Sai mun tsaya a hanyan, za mu san cewa tana da tsawo. Ka da ka zama mai sarewa a kasuwa. Domin dukkan abun da ka tsaya a kai, shi wata rana za ka ci nasara a kan shi.

Hanyoyin zirga-zirga a Najeriya, muna da hanyoyin zirga-zirga a Najeriya da dama muna da wanda ake anfani da ɗan acaɓa, ɗan acaɓa shi ne wanda zai shiga lunguna ya je ya kai ka, muna da ‘yar ƙurƙura ita muke cewa agwagwa da buje, akwai keke nafef shi kuma wannan ɗan acaɓa keke nafef ana shiga da mutane guda uku a baya sai ɗaya a gaba, shi kuma yana zuwa ya je ya kai ka inda shi kuma ɗan okada ba zai iya zuwa ba me nisa. Se kuma muna da motocin haya wanda ake tasi da su, su kuma suma suna tafiya me nisa domin kai fasinjoji, se kuma muna da online tasi app wanda ake wanda ake kira ta anfani da application zai amfani da shi a kira me motan ya zo ya ɗauke ka shi an kawo shi ne a Najeriya daga 2014 zuwa 2015 kana kuma yana aiki sosai yanzu. Muna da manyan motoci na hayan wanda ke ɗaukan fasinjoji ya kai su wani wurare, se muna da manyan motoci irin macapolo wanda za ta ɗauki mutun ta je ta kai shi zuwa inda zai je, tana da tasha wanda fasinjoji take ɗauka fasinja kana ta sauke su kuma a tashan da take zuwa ta sauke. An kawo ta ita kuma Najeriya a 2008 kuma kana gwamnati ne ita ta kawo wannan mota, se muna da jirgin ƙasa wanda ke zuwa ya kai mutane inda za su tafiya me nisa wanda kuma gwamnati ke kula da wannan harkoki na jirgin ƙasa, to a baya da bai anfani anma yanzu ya dawo aiki a Najeriya.

Iyalai sun ka sance mutane ne wa'anda suke rayuwa a wuri ɗaya a matsayin miji da mata da ‘ya’yansu, wanda suka kasance suna kashe lokaci domin zuwa wurare ko kuma wuri wanda ya kasance ana barkwanci, ko wuri wanda ya kasance silma ce inda ake kallan fina finai, ko kuma inda ake kallan wani abu wanda ke ba da nishaɗi. a dukan birane, ko kuma a wurare, garuruwa, za ka samu irin wuraran wanda ake ce ma gidan gala, ko kuma ake cewa wuri wanda ake filin dambe, ko kuma inda ake kokuwa, ko kuma inda ake kallan fina finai sabbi wa'inda suka fito. Wanda za ka samu iyalai sun je wurin domin kallo. Wanda za ka iya samu akwai mahaifi a wurin da ‘ya’yan shi, ko kuma mata da ‘ya’yanta, ko kuma ka samu wurin da abokai har da dangi wadanda suka zo domin kallan wannan wasa. Ko kuma ka samu abokai da shi da ‘yan uwan abokai, da kuma sauran al’umma wanda suka kasance sun zo ne domin ganina wannan nishaɗi. Wurin za ka ga ana biyan kuɗi ne domin shiga, ko kuma ana binciken abin hawa, ko kuma ana binciken mutane da ke zuwa suna shiga domin wuraren za ka ga sai ka sai resiti, sai ka biya kuɗi an baka resiti ko kuma ka sai katin shiga a wurin. Wannan wuri ya kasance za ka samu iyali, da mata da miji, da ‘ya’yansu sun je wurin. Wani lokacin har da ƙannansu domin su je su samu nishaɗi da kuma ɗan kashe lokaci. kana in sun gama su yo gida domin abin ya kasance abin ba da labari da barkwanci. Wannan ba sabon alamari ne ba.

Abubuwan da mutun ke yi kafin ya kwanta a bacci domin ko wanne ɗan Adam yana da irin kallan halayan shi, yana da kuma ɗabi'u wanda ba za ka iya hana shi ba wanda yake aikatawa kafin ya kwanta bacci, kafin ya je ga gado, ko kuma kafin ya je ya gama abubuwan da yake yi. Ya je ya kwanta. Wannan ɗabi'a ta kasu kaso da yawa ,wanda kuma abubuwan da mutun ke yi wani yana iya ce ma kafin ya je ya kwanta bacci sai yayi abu kamar guda shida wani kuma zai iya ce ma guda huɗu, wani kuma zai iya ce ma guda biyu. Amma idan ka duba za ka ga wasu kafin su kwanta bacci za su je su yi shafe shafe, su yi gyaran gashi, su shafa mai, wasu har su fesa turare, wasu kuma su sa maya mayen da zai sa fatan su ta yi hasken domin abun ya kasance suna amfani da shi ne domin gyaran jiki, domin awannin nan da za su yi da wannan abun a fuskan su koh a jikin su zai sa da safe a gan su sun fito ƙar ƙar to gwanin ban sha'awa, shi yasa za ka ga wannan ta kasance masu halaiyan su ce .Wanda kuma kowa da yadda ya ɗauki lamarin. Wani ya ɗauki abu da zafi, wani kuma za ka ga abu ya ɗauke shi da sauƙi. Wannan hali ne wanda ya zamana cewa in kana da shi ka aikata. Kuma abun ya danganta da kuɗin da zai sai wa'innan kayayyaki wanda zai amfani da su idan zai kwanta ya shasshafa, wani kuma akwai ‘yan kuɗi gare shi, idan yayi amfani da su zai kasance ba wani abu bane ba domin mutane sun kusance kowa yana ɗaukan kiwon da ya anshe shi ne. an ce kowane mutun da kiwon da ya amshe shi maƙocin mai sai da akuya ya sai kura.

A wannan bidiyon, za mu bambance tsakanin So da ƙauna. Kana iya cewa: Ina ƙaunan abu kaza. Amma shin kana son abun nan? Shin idan ka ce kana ƙauna, kana son abun nan? Idan ka ce kana son abun nan, shin kana ƙaunan abun nan? To, idan ƙauna ne, abun da kake nufi shine a ce abu ne wanda za ka cigaba da ƙaunanshi har abada. Shi kuma So, kana jin kana son shi ne a yanzu, ba za ka ce kana ƙaunanshi ba, saboda son, shi ne a yanzu kake son shi, ba har abada ba kake son shi. Shi ne bambancin so. Kana iya cewa: “Ina son shan ruwa mai sanyi.” Amma ba za ka iya cewa: ina ƙaunan shan ruwa mai sanyi ba In ka diba a wani ɓangare, ka gani ba ka ƙaunan shi, kai ta shan shi kenan, ko da fushi, har abada? Ko in ce: “Ina son in gina gida mai kyau.” Idan ka ƙanan, ka zauna a gida mai kyau, har abada? Mai wanda gurin ƙanƙara ke zuba? Shin kana ƙauna shi, ka cigaba da zama a inda ruwa ƙanƙara ke zama? Shi ne tambaya ta a nan. Amma akwai wasu da ba za su iya bambance wa’innan abubbuwan guda biyu ba. Idan ka diba za ka gani, sai ka diba So da Ƙauna. Idan kana So, to kana Ƙaunan abun ne? Shi ne muke son mu bambance a nan.

Wannan ita ce Najeriya mai yawan al’umma mai yawan mutane shi ne kuma a garin Legas an kewaya da wannan a garin Legas domin tabbatar mai da cewa abinciccki da ke akwai kala-kala na gefan hanya, ga mutane iri-iri ga ƙabilu kala-kala na ɓangare da dama na Najeriya wanda suka taru a jahar Legas domin gari ne mai yawan mutane, ga al’adu da kuma yawan ƙabilu. A cikin garin nan shi ya sa aka kewaya da shi ya ga abinciccika a gefan hanya kala-kala wanda suka haɗa da kifi gasashshe wanda aka tabbatar da cewa kifi ne ya gan su, sannan aka sauke me shi a saman filet aka same gishiri, aka same magi ga kuma yaji-yaji kuma ya yi kana in aka wuce zuwa game indomi, me dafa indomi ya dafa ne, irin masu sai da shayi ne da biredi da kuma indomi kuma nan ma ya ci ya ji daɗi, muka je kuma again muka tafi wurin masu gasa tsire-tsire kuma can ma an je an gasa shi ya gasu kuma ya yi daɗi can wuraren Bahaushe ne me sai da tsiren kuma kana ɗan arewacin Najeriya ne. Kana kuma Legas wuri ne wanda ba ko ina za ka je kai bidiyo ba saboda wasu ariyoyin akwai yara marasa ji wa’yanda ake kira da su area boys, saboda tsaro shi ya sa aka kira garin Legas gari me yawan al’umma da mutane.

Hanyoyin neman karatu, neman ilimi, muna da hanyoyi neman ilimi guda uku. A da dai kowa ya sani hanyan neman ilimi, mutum ze tafi ne zuwa makaranta, wanda take, ko makarantan jami’a ce, ko kuma firamari, ko sakandiri, wanda za a koyar da dattijai ko kuma yara karatu. Amma yanzu abubuwan se suka canza. a 1970, wanda aka ƙirƙiro da hanyoyi koyarwa guda uku, wanda ta kasance akwai formal, wanda mutane za a ce akwai gini na makaranta gashi nan, kowa yana gani, ga azuzzuwa, kana kuma akwai satifiket da ake badawa. Na biyu kuma shi ne non-formal lernin, shi kuma hanya ce wanda za a ce gashi mutum ze koyi abu, wanda ba karikalum ba ne, ba tsari ba ne na ilimi, wanda za a ce aka tsara, kuma buƙata kuma za a bashi tirenin, a ɗora shi saman wani firogiram, da abu aka ƙirƙiro domin a sami wani wani wata wani sakamako ko me kyau ga alumma, domin mutum ya dogara da kanshi. Akwai kuma, ba kuma wata fefa ba ce ba, rubutu za a dinga yi ba, amma dai za a ɗan samu wasu ɗan abubuwa da za a ba shi, kuma a wannan abu, bawai dole ba se ya shiga cikin wannan ya ya abun nan, ya ya yi, ya sa mu dogara da kanshi. Amma dai za a san cewa ya ɗan samu wani abu wanda ze dogara da kanshi, kuma za a ƙara mai kwarin gweiwa. Akwai kuma abun da ake cema informal lernin, wanda kuma shi kuma, wannan, za mutum ze koyi abun ne ta hanyan bɔkanshi, ta hanyan kuma iyayenshi a gida, iyalanshi, ko kuma ta hanyan intanet, da kanshi ze je ya nemi ilimin nan.

Tsarin koyarwa na Turawan Ingila da na Canada; na Canada a Najeriya. Wannan wata makaranta ce da ake kira da “Kwaimano”, “Kwaimano” makaranta ce wacce take da ƙwa; zaƙwaƙwuran ɗalibai da malamai masu koyarwa. Suna da ƃangare da dama d; wanda, wan; wa’an; wannan ɗan yaro ko yarinya take nuna ma jama’a. A ƃangare de na farko, shi ne akwai ƃangaren koyarwa wanda sike da azuzuwa masu inganci. Kana m; sika je ƃangaren labirari wanda yake wuri ne wanda akfe san wurin ya yi tsit, ake son a koyad da karatu, ba a san hayaniya a wurin. Se kuma, sina da “computer Lab” wanda yake zamana cewa wuri ne wan da ake koyar da ilimin kwamfuta da kuma abubuwa wanda sike kasancewa ƃangare ne na kwamfuta na na’ura me ƙwaƙwalwa a wurin. Kana kuma, akwai ƃangaren wasannin ɗalibai inda yara za su ɗan samu nishaɗi, su wala kafin lokacin da za su koma aji. Kana kuma, akwai ƃangare na wanda yara za su koyi wasanni da kuma zane-zane na; domin tabbatad da cewa yara sun zama masu hazaƙa a ƃangare na koyan zane a wurare da dama. Kuma yara ne, wuri ne wanda za ka koya; za a koyar da yaro, na zamana cewa ko’ina ze tafi a duniya ze iya magana a gaban jama’a. Kana kuma ya zama cewa, ba za a ji tsoron gabatad da shi a komi ba, domin sanin shi, ƙwarewas shi a kan karatu.

Indiya ƙasa ce wanda ke da addinai da dama tana da addinai mabanbanta da kuma ƙabilu mabambanta tana da addinai wanda suka haɗa da hindu wanda suke bauta a abin nan wanda ake ce me gidan bauta. Gidan bauta ya kasance wuri ne wanda akwai gumaka da kuma ababen bauta wanda ake bauta musu wanda ake sadaukar musu da fulawa da abinci da kuma madara da kuma kwakwa wanda kuma masu bautan nan sun kasance suna da litattafai na bauta suna da jika suna da rama yaya duk wa’yannan litattafai ne na bauta. Se kuma suna da sik wannan sik ɗin su ma mutane wanda suke bauta a cikin wani gida wanda ake ce me gidan bauta wanda yake sunan shi sik tample wanda shi kuma wannan suna zama ne su bauta kuma suna da littafi wanda suke ce me Guruh, shi ma wannan littafi ne wanda suke amfani da shi wajen bauta. Se kuma muslim, musulmai su kuma suna da gidan bauta wanda yake shi ne masallaci, ana zuwa a bauta ma Allah ubangiji ɗaya shi ne Allah maɗaukaki wanda yake ubangiji ne wanda ya halicci mutane kuma shi kaɗai ake bautamawa, a wajen musulmai kuma shi suna da littafi wanda take Alƙur’an. Se kuma masu bauta a coci su kuma kiristoci, su suke bauta a coci suna da littafi wanda suke ce ma Baybul kana kuma da Jisus annabinsu, annabi Isah wanda suke bauta mishi da sauran abubuwa.

Mene ne bacci? Bacci wata alama ce wacce mutum ke kasancewa a ciki na kamar ya suma, amma kuma za ka ga mutum zai rinƙa ɗan motsi kuma yana numfashi, alaman yana dai da rai, amma wani lokacin in mutum yana bacci zai kasance kaman alamar ya mutu ko kuma ya suma. Amman idan aka je kusa da shi za a ji yana numafashi kuma yana shiga wani shauƙi na wannan baccin, za a ji yana numfashi yana jan wani abun nan yana jan wani iska ta hanci ne tare da wani huro alaman gumi, domin shi bacci wata alama ce wanda mutum ke shiga idan ya samu ya gaji ko kuma ya kasance a cikin gajiya da kuma yana so ya huta. Domin shi bacci ya kasance abu ne mai mahimmancin gaske wanda idan mutum ba ya yi ba ma ya samun natsuwa, dole ne mutum ba zai iya kare kan shi daga bacci ba ko bacci zai iya faruwa da kai akodayaushe, zai iya faɗo maka nafi yawanci ma idan ka yi wani aiki na gajiya. Bacci wani abu ne wanda za ka ji jikinka kaman za ka huta kana ɗan komawa gefe ka zauna sai ya zo ya haye ka, ba tare da kama sani ba za ka ci gaba da yin shi saboda shi abu ne wanda yake zo ma mutum ba tare da tsammani b, bacci abu ne mai mahimmanci ga lafiyar ɗan’Adam, dole ne kowani mutum ya kasance yanayin bacci a kowace rana, kowane dare ko kuma kowane yini domin hutawa a cikin rayuwan shi.

Mataːkaːi daː yaːroː keː biː kaːfin yaː faːraː tafiːyaː Daː faːr’koː daːiː, yaːroː kaːfin yaː faːraː tafiːyaː, in yaː kaːiː waːtaː baːkwai, zaːiː ɗan dingaː kamaː aːbuː, yanaː miƙeːwaː. Saːiː kumaː yaː dingaː faɗuːwaː yaː kamaː, yaː miƙeː, yaː kumaː faɗiː. Wannan, mataːkiː uːkuː neː naː waːtaː baːkwai. Idan yaː kaːiː waːtaː taraː, shiː neː zaːiː faːraː bin aːbuː: in aːn jeraː maːi k’ujeːruː, zaːiː takaː yanaː ɗan dingaː tafiːyaː yanaː bin k’ujeːruː. Idan kumaː baː zaːiː iyaː tsayaːwaː haːkaː nan baː, saːiː idan yaː riƙeː aːbuː. Idan yaː kaːiː waːtaː taraː daː kwanaː daː raːbiː, zaːiː dingaː tafiːyaː yanaː ɗan riƙeː waːɗ’uː aːbuːb’uːwaː, yanaː tafiːyaː, har zuwaː idan yaː kaːiː waːtaː taraːn, zaːiː dingaː tuːraː waniː aːbuː, irin ɗaːn keːken nan wandaː aːkeː tuːraːwaː, yanaː tafiːyaː daː shiː. Idan yaː kaːiː waːtaː shaː-ɗayaː, shiː neː zaːiː ɗan dingaː sakin aːbuː, yanaː tafiːyaː daː kan shiː, yanaː ɗan faɗuːwaː, har yaː kaːiː waːtaː shaː biːyuː, wandaː zaːiː ɗan dingaː tafiːyaː aː hankaːliː, aː hankaːliː, aː hankaːliː, naː ɗan loːkaːciː maːiː ɗan tsaːwoː, yanaː tafiːyaː baː tareː daː yaː faɗiː baː. Wannan, shiː neː mataːkan daː yaːroː keː biː kaːfin yaː faːraː tafiːyaː.

Ina kwana, Joy. Joy sai ya ce shi ma, ina kwana mama. Joy na makara, zan je Fajma, ka je ka yi, ka sa kayanka, kana ka kwanta a saman gado, ka gyara gado, kana ka tafi, ka fitar da kaya wanda suke sun yi datti zuwa wurin wanki. Sai ya ce, to shi kenan mama. Sai ta ce kuma, kada ya manta ya ciyar da kare. Sai ya ce, to shi kenan mama. Sai ya tafi. Yana fitowa, sai ya gamu da babanshi. Sai ya ce, baba zan tafi da kare ne, in tafi da shi, ya yi tafiya, mu zagaye gari, Ko za ka zo ne? sai ya ce, a’a, ba zan zo ba, ina wanke mota ne. sai ka gan ni baba. Sai ya wuce. ina za ki ne masoyiyata?. Sai ta ce, za ta je ta yo shopping kasuwa. Sai ya ce, sai ya ce, to shi kenan. sai ta ce, kada ya manta idan ya gama wanke mota, akwai sauran ayyuka a cikin gida. Sai ya ce, shi kenan. Bayan ta je kasuwa, ta dawo, sai ta zo ta ce mai, to ko masoyina za ka taimaka min ka taya ni domin ka ba fulawoyi ruwa a waje? Sai ya ce, to shi kenan. sai ɗiyarta ta zo, ta tambaye ta, ta ce, ko mama ke ma za ki, za ni taimake ki ne? sai ta ce, e, za ki taimake ni, ki wanke min kwanonin nan, ni kuma zan goge gilasan gidan nan, tagogin nan. Ta ce, to shi kenan, mama. Bayan haka ta gama, sai ga mahaifin ya dawo, ya ce masoyiya kuma me zan taimake ki? Sai ta ce, ya share wurin garejin mota. Sai ta ce, sai ya ce, to shi kenan, ba damuwa. Ya je ya share, kana ita kuma ta haɗa musu abinci, ta ɗoɗɗora saman kwanonin, sun zo sun zauna, da shi da iyalanshi suna ci. Wannan shi ne ƙarshen tattaunawarsu.

A wannan bidiyon za ku ji yadda yara za su kula da pet ɗinsu, pet ɗin nan ana nufin shi ne ko dai ya kasance ‘yan ƙana nan karnuka ko kuma mage ko kifi ko kuma ƙadangare ko kuma ya danganci tsuntsu ne ko kuma hamster duk ana kiransu da suna pet. Yadda yara za su kula da su, ya kasance su ba su abinci safe da rana, kana kuma su kai su a makwancinsu safe da rana, sukai su a inda za su yi ba haya, duk kan wuraren da ya kasance ba a so, su kula da wuraren. Kana kuma su koya musu zuwa su yi kashi ba haya a masai, to wannan dai ɗan kare nawa da kuke ganin a cikin bidion nan ina kula da shi, ina ciyar da shi ina ba shi abincin karnuka. Na kuma ina goge mai kai, yana son a rinƙa sharce mai kai da burush ɗin shi kuma kana wannan kare yana da ina girmama shi, ina san shi kuma kana ina rungumanshi. A cikin wannann bidiyo za ka ga cewa za ka ga yanda yake kula da karen nan sosai da sosai da kuma na biyu gayi nan ya samo wani kifi, kifin nnan shi ma ana kiran shi da pet ɗan ƙarami kuma mai siffan zinare, yana da jikin zinare kuma ga shi yana da kyau a cikin kwalba ɗan ruwa kuma kana ga shi nan an samai abinci na kifi kuma a kan kifin nan, ana san shi sosai da sosai, kuma ana wanek, mai kwalban shi ana canza mai ruwa akai-akai.

Addinai mafiya girma a duniya muna da addinai mafiya girma guda biyar a duniya wa’yanda suka fi kowanne girma a duniya. Na farko shi ne addinin Hinmdu wanda yake addini Hindu ana samun shi ne a Indiya ko wasu wurare a duniya, anma dai sun fi yawa a Indiya tin shekara kusan 4000, a India suna gudanar da wannan addini nasu wanda addinan akwai alloli da yawa wanda ya kasance da akwai birama wanda yake shi ne mahaliccinsu, akwai ishinu wanda yake abin nan ne ɗauka rayuka wanda ke kula da mutane, se kuma akwai shiba wanda ke jujjuya lamura. Se akwai dirga ita kuma mai kariya, se ganisha ita kuma wanda take kasancewa da kan giwa za ku ganta ita take kula da cigaban mutum. Sai kuma akwai addini na biyu a duniya shi ne addinin Ju, su ne Yahudawa wanda addinmi yana da mabiya kusan miliyan arba’in wanda suke a sauran sassa na duniya wanda miliyan shida ana samun su a Izrai a Israiyla wanda ake ta rigima a wurin da kuma ake ta faɗa na ƙabilanci. Se akwai kuma mutane miliyan biyar wanda suke zaune a u s a, Amerika kenan. Addini na uku shi ne addinin Budda wanda yake da mutane kusan miliyan ɗaya, addinin buda ana samun shi ne a ƙasan China, se kuma Kiristiyaniti, se kuma kiristiyaniti akwaisu kuma a sassa na duniya su kuma su ne wanda sukai imani da annabi Isa a matsayin ubangiji ko kuma ɗan Allah kowanne dai da yanda yake alaƙanta shi da kuma in ba shi saƙo ne daga ubangiji wanda daga baya kuma ya tsallake an ɗauke shi yana a sama saɓanin wasu suna ganin an gicciye shi, sai addinin musulinci wanda a kai imani da ƙur’an da kuma kalman shahada La’ilaha illallah, babu abin bautawa, Allah ɗaya ne se kuma annabi Muhammadu manzo ne, se kuma bayar da zakka, se hajji, se kuma azumi na watan Ramadan, se kuma bayar da zakka wanda su ne rukunnan musulinci.

Gaskiya amfanin wasanni ga ɗan Adam. Wasanni suna da matuƙar amfani ga ɗan Adam ko yara ko matasa domin wasanni suna kasancewa na motsa jiki ne suna ƙara lafiya kana yana sa mutum ya je guraren da be taɓa zuwa ba. Kana yana sa mutum ya zama sananne a cikin al’umma, kuma zai sa mutum ya zama me ba da horo akodayaushe idan ka diba da aikin soja, kashi hamsin cikin al’amuran jikin na bada horo sun kasance wasanni ne, wasu a yi gudu, wasu a yi kokuwa, wasu a yi tsalle, wasu a yi wani abu dai daban wanda duk ya kasance a cikin wannan wuri ya sa hakan saboda wasanni sun kasance abubbuwa ne na ƙara lafiya ga ɗan Adam. Kuma yana sa mutum ya kasance me ba da bayani a ƙasanshi kuma ya kare ƙasan shi, kana a kan wasanni sannan idan ka duba akwai olanfik za ka ga wasanni ne kala-kala wa’anda da yawa mutane sun zo ne domin wakiltan ƙasansu; domin su kasance waɗanda aka sani a duniya ko a ƙasansu ko kuma a ɓangarori da daban da ban na rayuwa, shi yasa wasanni suka kasance abu ne me mahinmanci wanda ma ɓangaren suke taimakon lafiyan jikin mutum har da kuma wasu ɓangare na kasance wa zama san’a ga mutum ko su zamanto wasu abubbuwa wanda za su taimake shi a rayuwa. Wanda za a san shi ko kmma ya kasance me wakilta da ƙasa.